duɣate bihi m-be duu ŋɔ ni ŋɔ ka bipuɣinsi ayi gba pahi bɛ zuɣu ka bipuɣin' yino kpa ninkpara.

Niriba n ʒia ŋɔ bɛ mee ʒila dibu duu ka filaawaasi ʒɛ bɛ nyaanga ka niriba maa paagi niriba ayɔbu ka bɛ zaa ʒi teebuli gbini.

Niriba m be duuŋɔ ni ka duu maa mee nyɛla barinima noli n dondoya sheba doya gbihira ka bɛ pahari so vuhum.

salo m-be duu ŋɔ ni ŋɔ n-ti pahi bia ka bia maa ye singileti piɛlli ka paɣa gba ye liiga ʒee ka sɔ jinjam sabinli.

Niriba mboŋɔ bɛ mee tumdila mensa tuma ka niriba ayi pili zipili nuɣuso ka Sheba gba pili zipil'ʒehi ka piri namda muna.

Paɣa m boŋɔ o mee chenimi ka gbibi baa ka ye liiga ʒee ka loori ʒɛ o nyaanga ka o tom dihiri jaangbee.

Bia n ʒia ŋɔ ka ye gɔɣali ʒee ka so gba ʒi o luɣuli zuɣu ka ye gɔɣali ʒee ka piri namda sabinli soksi ʒee ka kobiɛɣu be bɛ tooni.

Salo n-ʒiya ŋɔ ka bɛ ʒiya ka kompiwutanima tamtam bɛ tooni ka ninsali ʒe bɛ tooni ka ye liiga nuɣuso ka paɣa gba ʒi bɛ sunsuuni.

Niriba m be tirata ni ŋɔ bɛ mer zaa nyɛla dabba noli ka tirata maa nyɛ zaɣa ʒee ka piringa ʒi zuɣusaa.

Salo n ʒɛya ŋɔ salo maa mee sheba zala zuɣusaa ka sheba dabiya sheba ʒi kuɣusi zuɣu ka sheba ye goɣali piɛla piɛla.

Doɣitenima m-bɔŋɔ ka bɛ ʒeya zahindi niriba ka doɣite yino chibiri paɣa ka bɛ zaa pɔbi pɔbi binyɛra bɛ nyɛhi.

America gomnanti lora m bɔŋɔ ka be bɛ palli zuɣu ka tuuta nim san sa di zuɣu ka prinsi gba ʒe bɛ lora nim gbuni.

Niriba n ʒia ŋɔ ka doo ʒi bɛ tooni ka bori alaafee ni o tiba ka bihi gba pahi n ʒia bɛ mee ʒila mori duuni.